Bihi ka bi za yili guli yɛanga n dɛm da ka goota bɛ yili maa guli yɛanga ka shɛba za yili maa tooni.

Gbanpiɛla n ʒe kuligi noli n diri dari shɛbi n ʒeya wari waa ka ye bi kaya nɛma ka shɛbi ʒiya n ŋmeri gungona ka gba ye bi kaya nɛma kuligi noli maa ka tii be bɛ nyaaŋa.

Paɣa mini o bihi n.ʒe bɛ duu o bihi maa bihi oyɔbu dabba ata ni paɣaba ata ka bikurili sani maa paɣa ka o gbubi bindirigu ni di ŋmani.

Goota ka di nyɛ kom soli ka saɣiri bɛ di puuni ni kom ka nachim bihi ata za mbaɣi li bi niriba ayi yela liiga zɛhi ka yino ye liiga dozim ka yino tamiya ni o baa yaɣi.

Paɣaba ka bi ʒi bi dundoŋ ni ni bi bihi ayi ka Paɣa yino gbubi bia o naba zuɣu ka yino yaari bindirigu kpam ni ka tahali ʒɛ o nyaanga ka piɛɣu gba tam silba zuɣu

Gbaŋ sabila mini gbaŋ piɛla niriba n laɣim zaya ka bi pɛ n gili niriba ayi ka bi bɛ sunsuni n wori waa ka ban zaya maa kpahiri bi nuhi ban wori waa maa bi yɛla gbaŋ sabila nɛma Gana nɛma ŋɔ ka bi yiɛ.

Gbampiɛlanima n-tori ayirimo ka gbubi ayirimo tuutanima ka Pirinsi taɣiri ba ka bɛ za palli zuɣu ka Pirinsi maa je ni bɛ gari ka Pirinsi shɛba taɣiri ba.

Paɣasari bihi ka bi yɛ kaya ni taada niɛma ka shab ʒɛ bi nyaanga n lihiriba bi ʒɛla mori ni

Amiliya paɣaba ka bi ʒi taha ka kom bɛ di puuni ka bi chɛna ka yino gbubi gbambili o nuuni ka kuɣa do bi tooni ka tihi gba bɛ bi tooni

Ko kpɛɣaɣu kom n kpɛ niriba bi dundona puuni ka bi kahiri bi nɛma mbɛ kom maa puuni n yirina sambani ni ka tihi za yili maa tooni niriba ata n ye liiga zɛhi ka yino ye singlate mbɛ kom maa ni.

Daa puuni ka paɣaba ʒiya n kohari ƶɛri niɛma naanzuwa boraadɛ ka di tam teebuli zuɣu ka paɣa so ʒiya n kohari zaham ka paɣa shab chɛni palli zuɣu ka paɣa shab ʒiya ka gbubi bia

Bindirigu ka di bɛ laa ni n tam teebuli zuɣu n nyɛ boraadɛ n nyɛ gala n nyɛ zaham ni kpam ka di bɛ laa maa ni

Sarati n niŋ palli zuɣu loori bila n niŋ sarati palli zuɣu ka buɣum tuma yili nima kana n ti maani li ka niriba za loori maa nyaanga palli maa kpaŋa ka tihi gna zaa biɛni ka yino ba moto kanna.

Ashibiti ni ka paɣiba ayi ʒi doɣita paɣa tooni ka tima tam doɣita paɣa maa teebuli zuɣu ka dabba ata ka bɛ gba mi ʒi kpaŋa ka paɣa yino gba zaa za zuɣusaa.